Ɖekadzeviwo wɔme etɔ̃ ya nɔ enu tam ɖe egli nu le mɔto. Ɖekadzevi ɖeka de kpukpoe dzi eye wonɔ nu tam. Eye le anyigba la woƒe nutanuwo wonɔ anyigba kple woƒe agbawo.

Nyɔnu aɖewo kple woviwo va atsaƒu to ɖewo nɔ nunyam eye ɖewo ha nɔ fefe ɖim le atsaƒu la me ɖewo ha nɔ anyi nɔ atsaƒu la kpɔm kafi etɔdzʋu ha nɔ atsaƒu la to

Yevu nyɔnula tsitre ɖe etɔ Yevuwo ƒe ŋkume eye wole mɔƒonu ɖe asi nɔ eɖɔ gɔme ɖem nawo. Yevu susɔe la wò nɔ anyi eye wonɔ eƒe ŋkume kpɔm. Ame ɖewo nɔ nuƒom.

Tɔdziŋula le atsiaƒula dzi eye ɖevi sue kple ame tsitsiwo wole eme. Ame ɖewo ɖe akɔta da ɖe eye ame ɖewo tsɛ wodo awu. Ame ɖewo hã wonɔ tɔdziŋua ƒe kɔ, ɛ, ɛ, etame ɖaa.

Wɔametɔa le eƒe keke me eye enɔvia le etutum, enɔ ega biam amewo le ʋume le mɔdodo la dzi. Nɔvia doa awu sike ƒe amadede nye me.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe tɔdziŋu dzi le etsi dzi eye asrafo aɖewo hã wokɔ ka ku ɖe tɔdziŋu la nu le hehem. Yevu aɖewo hã kpe ɖe wo ŋu eye wonɔ wo hɔm va etɔ to.

Dukɔmevi si ke wonɔ woƒe dzitsinya gblɔm na Dukplalalawo la wonɔ dzre wɔ kple Kpovitɔ si ke wova kpe wo le mɔdododzi eye Kpovitɔ eɖewo kɔ nu kɔ tsyɔ woƒe ŋkume.

Le afi sia la, ŋutsuvi la wonɔ ekplɔ dzi bɔl ƒe hoŋiŋli wɔm eye awu si ke amadede wodo la esɔ kple exɔ la ƒe amadede eye ŋutsu la hã nɔ anyi nɔ woƒe age si wodo xlẽm.

Wɔmetɔwo ame eve wo le woƒe keke me eye wonɔ woƒe keke kum. Wɔmetɔ ɖeka ɖɔ kuku eye nɔvi ameɖɔ kuku o. wɔmetɔ ɖeka do awu si ke ƒe amdede nye aŋgbaɖiɖi.

Le mɔdodo gã dzi la. Akpɔ eʋu ɖe sike kpɔ afɔku le mɔa dzi eye edzotsilawo va fimi eye amewo hã tɔ ɖe efimi godzi nɔ enya gblɔm.

Ŋutsuviwo ɖekakpuiviwo le fi yi nɔ nu dzram ɖewo le sabala dzram eye ɖewo ha wonɔ ayi kple nu susuewo dzram ŋutsuvi ɖeka nɔ anyi eye wòle wotɔwo kpɔm

Nufialawo kple woƒe sukuvi lawo nɔ nuƒom nufiala nyɔnuwo ame eve tɔ eye sukuvi lawo nɔ anyi ɖe anyigbã sukuvi ɖeka ɖɔ gankui eye wo katã wofɔ mo ɖe nufiala nu

Mawunyagblɔla la kple ametsitsi ɖewo wova yɔdoto be yewoaɖi ame eye mawunyagblɔla la ŋu Bibla eye wònɔ xexlẽm. Yevu ɖe hã tɔ ɖe eƒe axadzi eye wònɔ amekukula kpɔm.

Yevuvi woame ade sike nɔ anyi ɖe zikpui me la, woɖɔ gankui eye wonɔ sini kpɔm le sini xɔ la me be woƒe ŋku ma ɖe fũ nawò o.

Robɔt ɣi ɖe siwo wɔ kply gakpo la. Amegbetɔ ɖe nɔ anyi hedze ŋgɔe eye wokɔ tsikunu kɔ le asi ɖem na robɔt la eye robɔt la ƒe ame dede nye ɣie.

Emɔdola la wo nɔ keteke mɔ wɔm. emɔdola la wo do awu tɔŋgbi ɖeka si ke ƒe amadede nye gbemumu eye woɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋgbaɖiɖi si ke sɔ kple woƒe ŋu.

Le afi sia la, akpɔ dɔnɔdzikpɔlawo wɔme eve aɖe si ke wova ɖeviawo gbɔ le woƒe kɔƒeme suku me eye ɖevia ɖeka nɔ anyi ɖe dɔnɔdzikpɔla ŋutsutɔ gbɔ eye wo le abiu dom nɛ eye nyɔnutɔ dɔnɔdzikpɔla nyɔnutɔ hã nɔ eŋlɔm.

Le ketekeɖoƒela la sukuviwo tɔ ɖe fi ma eye edɔwɔlawo tsɛ tɔ nɔ ketekea dzɔm be yewoaɖo. Eye nàkpɔ be ŋutsu ɖe ɖɔ kuku yibɔ eye ŋutsu ɖeka hã lé eƒe agba ɖe megbe.

Etsinugo le xɔ la tame eye ŋutsu aɖe nɔ agba gbɔ sike wonɔ nu viviwo dzram le eye nyɔnu aɖewo ha tɔɖe akpabubu nɔ tsikum

Dɔkitavilawo le woƒe xɔme eye wonɔ nu srɔ̃m, dɔkita gã aɖe le nu fiam ɖevilawo eye wo katã woɖɔ nu ɖe asi eye wodo awu si ke eƒe amadede nye ʋe.

Wɔmitɔwo eve wonɔ bɔlu ƒom le kpedzi. Wɔmitɔ ɖeka woƒe awu si wodo ƒe amadedee nye aŋgbaɖiɖi. Eyee ɖeviwo kple ametsitsiwo tɔ ɖe woƒe megbe eye wonɔ wokpɔm.

Ŋutsu ɖe kple nyɔnu ɖe wole srɔ̃ɖeɖe wɔm eye ɖevi suewo nɔ wo gbɔ kple ame tsitsiwo kple tɔgbi kple mamawo, katã wonɔ wo gbɔ, nyɔnua do awu si ke ƒe amadede nye ye eye ŋutusa do awu si ke ƒe amadede le yibɔ.

nyɔnu ɖe kple via wó dze klo ɖe seƒoƒo ɖewo gbɔ le wóƒe gbɔto eye wónɔ tsi dem o nyɔnuɔ ɖó kuku eye wò dó awu si ƒe amadede nye aŋgbaɖiɖi

la fisi la akpɔ egɛ̃ tɔwo ƒe amɛtsitsi ŋutsuwo yike nye dekɔnu tɔwo wóƒe amɛ wɔameve nɔ anyi eye susoewo tsitsre ɖe wóƒe megbe

nyɔnu tsitsi ɖewo le adzalɛ wɔm eye wo katã woɖɔ nu ɖe asi, ame ɖewo hã wotɔ eye wole ame si ke le adzalɛ la wɔm la kpɔm.

Ɖevi nyɔnu kple ŋutsuviwo tɔ ɖe mɔ to eye wonɔ ga biam amewo le ŋu me. Wotɔ ɖe ŋu aɖe ŋuti si ke ƒe amadede nye yibɔ eye ŋutsuvi la kɔ eƒe mo kɔ de eŋu la me.

Awusatɔ aɖewo wova ameɖibɔ me eye wonɔ gbedodo ɖa wɔm na ame si ke wova ɖi la, awusatɔ ŋutsu tsitsi la wo geɖe wodo awu si ke ƒe amadede nye ʋe.

Le ayame ŋudzeƒela la, nyɔnu ɖe kɔ eƒe agba kɔ de agbakɔnu me eye wonɔ tetem. Eye ame ɖewo hã tɔ ɖe eƒe megbe kple woƒe agbawo, ɖevi ɖeka aɖe hã lé eƒe agba ɖe megbe.

Ɖekadzɛvi aɖe nɔ kɔdada hoʋiʋli wɔm eye ɖekadzɛviwo ame eve nɔ tome nɔ kɔ dam ɖeka tsɛ nɔ ka ŋti nɔ enɔviawo kpɔm eye ŋutsuvi susuewo nɔ ka megbe nɔ wokpɔm ɖoɖa

Le akpatea me la, zikpui gã ɖeka nɔ anyi eye sudui woame eve nɔ eme, avɔ ɖeka hã nɔ zikpuie me. Domeza hã, ekplɔvi nɔ anyi eye akaɖigbe hã nɔ yame.

Ame aɖewo ƒo ƒu ɖe ekuteƒe eye ɖevi sue ɖe nɔ wo dome ke nume eye wònɔ avi fam nublanuitɔe. Ame susue, ametsitsi ɖewo hã wonɔ avi fa eye ame susuewo hã wolé blanui le woƒe megbe.

Nyɔnu woame eve wode sɔ dzi le atsiaƒu to eye ɖeka si do awu si ke ƒe amadede nye blɔ la, nɔ asi kam esɔ la ŋŋ eye esɔkplɔla la tsɛ lé esɔ la wonɔ zɔzɔm kple nyɔnu lawo.

Ŋutsu tsitsi la le akaɖi sim eye ɖevi sue la wo wonɔ anyi ɖe egbɔ nɔ ekpɔm. Ɖevi ɖeka hã tɔ eye wokɔ asi kɔkɔ le eƒe to eye ŋutsu le akaɖia ɖe asi.

Ɖevi sue wɔme eve aɖe kple ame tsitsi wɔme eve ɖewo wonɔ anyi ɖe woƒe gbɔ to le woaƒe megbe eye wonɔ ativiwo dom ɖe aƒea megbe.

Nyɔnu tsitsi ɖe nɔ emɔ dzi eye wòsa avɔ ɖe ali eye eƒe agba hã eble kple eƒe avɔ ɖeka, nyɔnu ve velia tɔ ɖe gbɔ eye wònɔ nya gblɔm nɛ, enɔ anyi ɖe mɔ hã dzi.

ŋutsu sia kɔ esrɔ kple evia nyɔnu kple ŋutsuvi ɖe emɔ dzi ŋutsua ɖɔ kuku eye esrɔ kple eviawo meɖɔ o evia nyɔnuvitɔ ɖó awu sike ƒɛ amadɛdɛ nye dzɛ̃

Le kɔdzixɔa me la, dɔnɔ ɖewo nɔ aba dzi eye dɔnɔ ɖe tsɛwo nɔ anyi ɖe anyigba eye ɖɔkita gã la nɔ wogbɔ kpɔm.

Yevu aɖewo nɔ woƒe gbedoxɔ me eye wobɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe abadzi le anyigbã eye wonɔ gbedodoɖa wɔm eye le xɔamea akpɔ akaɖi wosi ɖe akpa evea

Mawunyagblɔla kple eƒe sɔlimetɔwo woƒo ƒu ɖe sɔlixɔ me eye ame ɖewo nɔ anyi. Nyɔnu ɖeka tso nɔ asikpoli ƒom eye mawunyagblɔla hã nɔ nya gblɔm na wo.

Ŋutsutsitsi woame ene sike woɖɔ kuku si ƒe amadede enye bluɔ la lá nɔ Egbe dom ɖe teƒe si woƒona bɔl le eye ameɖeka dze klo ɖe teƒe si woado egbe la ɖe susuɛ wohã wonɔ egbea dzi.

eŋutsu ŋutsu metsitsi ɖewo wónɔ amekuku yɔdo ɖem eye ame ɖɛwo hã wókɔ aɖaka kɔ da ɖe yɔdoɔ ɖewo nu eye eʋu ɣɛ wɔameve ɖe hã wónɔ fimi godzi

Gbadagbalawo wova wo nɔvi gbadagba ɖiƒe eye wo katã woƒoxla eƒe yɔdo, gbadagbalawo do awu si ke ƒe amadede nye yibɔ eye wodo kuku sike ƒe amadede nye yibɔ.

Amewo le atsiaƒu to eye wonɔ egbewo kplɔm le atsiaƒu la me kple atsiaƒu la to, ŋutsuvi woame eve wodo awu si ke ƒe amadede nye blɔ eye ŋutsuvi ɖeka si ke hã ƒe amadede nye ʋe la nɔ egbewo lɔm le anyigba.

Wɔmetɔ nyɔnu kple ŋutsu si ke wo le kekeme la. Wo le wo nɔnɔewo ƒe asi eye wokɔ yi dzi le dzidzɔkpɔkpɔ me. Wɔmetɔ nyɔnu ye wo ame eve eye susua katã wo nye ŋutsu.